Oombaanga otadhi londodha aantu opo ya vule oku iyutha koompango ngele tashi ya poku longitha uushina nenge okakalata hoka haka pitike omuntu a lande iinima kee hena iimaliwa peke oku ziilila komayalulo ge gombaanga.

Ngaashi nana omahangano gayooloka moshilongo haga kala gena omathigathano. Ombaanga yaVenduka nayo oyina ethigathano moka aasindani yeli yatano tayaki isindanena uukalata wongushu yoondola N$ 1,750.

Oshitayi mbaanga sho Nedbank koDivundu ohashi gandja omayakulo ngaashi, okuyamukula omapulo gaayakulwa, okupatulula okambo, okugandja omakwatho pashimaliwa, okunana oshimaliwa, noshowo okugandja omakwashilipaleko goshimaliwa.

Konyala kehe komumvo nenge kehe komweedhi pomahangano ga yooloka moshilongo, ohaga kala nomathigathano moka omuntu ena oku isindanena sha, ano shimwe sho miisindanomwa okuza komahangano ngoka.

Nonando moshilongo mu na oombaanga odhindji nodha yooloka, Ombaanga Yotango Yopashigwana oyi li onga oyo ombaanga yotango moshilongo moka omuntu to vulu okupatulula ompungulilo yoye moka to vulu okukala to pungula iimaliwa yoye nenge iisimpo yoye.

Elongo lyoshimaliwa olyili lya pumbwa oku kala shimwe shomiilongwa mbyoka yili moosikola moNamibia, okuza tuu poondondo dhopevi, sigo opiiputudhilo yopombanda, opo aaNamibia ya ilonge nkene yena oku kwata nawa iimaliwa yawo.